Aanafaalama ohaya taambathana omaunongo noku ipa omayele nkene iimeno ye na okuyi kaleka po yi li nawa nomikalo wo ndhoka ye na okukutha, opo ya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oye yi sila oshimpwiyu.

Okumuna oondjuhwa oshi li omukalo moka omuntu ta vulu okukala iimonena iiyemo noshowo moka omuntu ta vulu okukala a tekula oondjuhwa ndhoka ta vulu okuninga osheelelwa nosho wo ndhoka tadhi vulu okumu pa omayi ngoka ye ta vulu okukala ta li, opo a konge iitungithilutu.

Omahala go kwinyanyudha ohaga kala gena iipundi pondje mpoka omuntu ha vulu okuya eta kuutumba, opo akale atala oondundu, omeya nenge kehe tuu shoka tashi vulu oku kala sha monika nawa momeho gomu tali.

Oodhili odhi li pomaluudhi gaayoloka nosho woo dhilwe odhi na omalwaala ga yooloka. Oodhila odhi hole oku kala pooha dhomeya, pooha dhomilonga nosho woo pooha dhomahala mpoka pena omeya, oku konga uupethipethi wawo nosho woo oku nwa omeya.

Ehumokomeho olya eta omauwanawa ogendji oshoka methimbo ndika lyongashingeyi, omunafaalama okwa pumbwa ashike omahooli, opo atule meshina ndyoka ta longitha okupulula epya lye. Shika osheya ningila oshipu oshoka ihaya pumbwa okulongitha oondoongi nenge oongombe okupulula omapya gawo.

Aantu oye hole okumuna oondjuhwa oshoka oondjuhwa ohadhi gandja omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi, onyama nosho wo ohadhi vulu okulandithwa dhina omwenyo.

Ngele shiyenga shanangombe omumvo ngoka inaa tilila nawa omeya pevi aanafaalama ohaya pumbwa okulonga nuudhiginini opo yakale yakwashilipaleka kutya oyafula omithima moka taavulu okukala yamona omeya goku palutha iinamwenyo oshowo omeya gokutekela iimeno yawo.

Aanafaalama ngele omvula inaayi loka, ohaa kutha ominino dhomeya, opo ya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oye yi tekela. Iimeno wo ohayi pumbwa okukala ya kunwa mevi ewanawa ndyoka tali kwashilipaleke wo kutya inayi sa lyo evi ndika inali kukuta unene.

Omuthigululwakalo oguli oshinima shasimana. Momuthigululwakalo gwaawambo aantu oya simaneka oku dhika omagumbo gawo niiti oshowo oye hole oku kumba oondunda, ndhoka dha kumbwa nomwiidhi, shika oshili sha kaleka po oonkulunkedhi noohedhi wo dhaawambo.

Uuhwilili owo oshimeno shimwe shasimanekwa noshiholike. Uuhwilili methimbo lyongaashingeyi ngele owe waadha tawu landithwa moositola, ohawu kala wuna ondando onshona oshoka owuli wapumba, na ihawu mene pomahala ogendji.

Oondjuhwa odhili oshinima oshiwanawa okumuna . Oshoka oondjuhwa ngele odha paluthwa nawa ohadhi tana tadhi endelele noshowo ohadhi koko tadhi endelele momukalo nguka wo ohadhi vala nawa omayi .

Omahala gokwiinyanyudha ogo omahala ngono haga pumbwa oku kalekwapo ga yela nawa na oga pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Omahala ngaka oha ga pumbwa okukala pehala ewanawa ndoka tali etitha ohokwe opo aantu ya talelepo ehala olyo tuu ndjoka.

Ehumokomeho olye eta po wo omashina ga yoolokathana ngoka ha galongithwa kaanafaalama. Omashina ngashi ngoka ta ga vulu okukala ga longithwa ngele omuntu a hala okuhelela iimeno ye, na shika oha shi ya ningile oshipu.

Oongombe odho iimuna mbyoka yi li ya simanekwa noonkondo. Aanafaalama oye hole okukala ye na oongombe, oshoka oongombe ohadhi gandja omahini, nosho wo oongombe ohadhi gandja onyama ndjoka yi li yi holike.

Aantu oyendji oye hole okuninga omandhindhiliko komiti ngoka haga ulike kutya opo yali pehala mpoka, nopoompito odhindji omandhindhiliko ngaka ohaga kala ge na shoka taga ti, nolundji ohaga kala taga longo nenge woo taga londodha omuntu kombinga yoshinima shontumba.

Omboga oshikwamboga shoka hashi gandja ombinzi nohashi gandja wo uukolele wa gwana kaantu. Oshikwamboga shike ohashi pumbwa oku kala sha tekelwa nawa opo shi kale sha gandja elikolo ewanawa komunafalama.

Ngele omvula ya loko noondjila dha pata komeya, aantu ohaya kongo omukalo moka taya vulu okutula iiti nenge omamanya poondjila opo ya vule okweenda po, yo ya ningepo ondjila.

Uuna aantu ta dhimbuluka omavalo gawo ayehe oha kambadhala ya dhimbiluke omasiku ngoka. Ya valelwe mo kalo mukalo ngoka tagukaka oshi dhimbulukithi sho vula moka avalelwe aluhe antu oha ningi talanda iikuki yo tayithana ookawume kayo nenge aakwanezimo opo yeye yalye pamwe.

Omvula ngele inayi loka nawa nenge kaakuna omuloka gwa gwanenena aanafalama ihaya etha iimeno yawo yi se kenota ashike ohaya kongo oonkambadhala nomikalo moka taya vulu okukala ya kwashilipaleka kutya iimeno yawo inayi sa enota.

Onkoshi oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka yili hayi tilika noonkondo. Oshiyamakuti shika oshili hashi tilika oshoka osho shimwe shomiiyamakuti shoka shili sha nika uuhwapindi, shoka hashi vulu okukala shamonitha omuntu iihuna oshowoo iinamwenyo.

Iimeno oyili ya simana. Aantu ohaya kambadhala aluhe opo ya kaleke po omidhingoloko inaadhi mbugala, ihe yedhi kalekepo dhina iimeno, ohaya kambadhala okutsika mo iimeno opo mukale tayi monika woo no nawa.

Uuteolohi oweeta po mikalo odhindji moka aanafalama taa vulu okukala ya kuna iimeno yawo, pamukalo ngoka ta vulu okukala eyi kuna kombanda yiinima ya yoolokathana kashishi ashike okukala yeyi kuna momavi.

Oohi ngele odha kalekwa mehala moka muna omeya ga kaka nenge omeya inaa ga yogoka ohashi e ta opo oohi ndhika dhi sile mo momeya omo tuu muka, nenge wo shi kwate uundjolowele woohi odho tuu ndhika dhili momeya gatya ngeika.

Iiyamakuti nayo ohayi pumbwa okukala ya kalekwapo yi na uundjolowele pamukalo gokwiitonatela nokwiisila oshimpwiyu mokwiipa omiti, opo ku kwashilipalekwe kutya oyili muundjolowele.

Eshito olyo oshinima shimwe shoka tashi ku fuula notashi ku kumitha wo. Meshito omuna omiti dhoka hadhi vulu okuhupa kaapuna omeya. Omiti dhoka hadhi vulu okumena pomahala mpoka pwa kukuta noshowo pomahala mpaka ohapu kala puudha omamanya.

Oongolo odho iiyamakuti mbyoka hayi fuula, oshoka iiyamakuti mbika oyi na omalwaala omawaanawa. Ongolo oshinamwemyo shoka shi na olwaala oluluudhe noshowo olwaala olutokele, nomalwaala ngaka kumwe ohage shi pe uukwatya wa yooloka kiinamwenyo iikwawo.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yasimanekwa no yi holike, oongombe ohadhi gandja omauwanawa ogendji, oshoka ohadhi gandja omahini ngoka haga vulu okulandithwa nosho woo omweelelo.

Omuntu opo a kale ena uundjolowele nopo a kale ena oonkondo mesiku, okwa pumbwa a kale a mona iipalutha. Omuntu oha vulu okukala a lya iipalutha yomaludhi ga yoolokathana. Yamwe oye hole okulya oshimbombo shoka she pungu. Taye shi li nomboga noshowo taya gwedha po onyama.

Ondjima oyo oshinamwenyo shoka shili shina ondapo. Oshinamwenyo shika oshi hole okukala momamanya noshowo ohashi vulu okulonda. Oshili wo shitseyikile onkalo yasho moka shihole omambanana.

Onkoshi oyi li oshinamwenyo hashi tilika oshoka oshinamwenyo shika oshi li oshinamwenyo shimwe shina ondjahi noshi li oshihahu shoka hashi vulu okumonitha aantu nenge iinamwenyo iikwawo oshiponga. Oshinamwenyo shika osha tseyika nawa kutya osho mwene gomuthitu.

Onkoshi osho oshinamwenyo shimwe shoka shina ondjahi. Oshiyamakuti shika oshili hashi tilika kaantu osho woo kiinamwenyo iikwawo. Oshiyamakuti shika oshili woo hashi i thanwa osho mwene gomuthutu oshoka ngele shili momuthitu iiyamakuti iikwawo ohaye shi tila nohaye shikala kokule.

Ehumokomeho olye ya nomauwanawa ogendji, osho wo olye ya nomikalo odhindji moka iilonga yaanafaalama ya ningwa iipu noonkondo. Ehumokomeho olye ya nomashina ngoka haga kwashilipaleke kutya iimeno oyi li muundjolowele noshowo kutya iimeno mbika oyi li wo monkalo ombwaanawa.

Omunafaalama oha pumbwa okukala ta sile oondjuhwa dhe oshimpwiyu. Pamukalo nguka ta kala e dhi pa iikulya nosho wo ta kala edhi pa omeya ethimbo nethimbo. Shika ohashi eta wo oondjuhwa opo dhi tane uuna dhi li mesiloshimpwiyu ewanawa.

Aanafaalama ngele ya likola ko omatama gawo oha ye ya etaye ga tula muunayilona nenge eta ye gatula uupakete wa yooloka moka haye ga vihi etaya tula ko oondando moka taye ke galanditha.

Ngele omvula inaayi gandja omuloka gwa gwana, aanafaalama ohaya pumbwa okuya po nomikalo dha yooloka moka taya vulu okukala ya kwashilipaleka kutya iimeno yawo oya mona omeya. Ohaya kutha ominino nosho wo haya longitha omikalo dha yooloka, opo ya wape okutekela iimeno oyo tuu mbika.

Shiyenga shaNangombe ngele yega tilile pevi, aanafaalama ohaya pumbwa okutameka iilonga moka haya pumbwa oku kala yapulula omapya gawo nokukala yakuna iimeno yawo. Aanafaalama ohaya longitha omikalo dhayoolokathana mokukala yapulula omapya gawo, yalwe ohaya longitha oondoongi nayalwe wo ohaya longitha omashina ngoka geya nehumo komeho.

Oonkambe noondongi odhili hadhi longithwa onga omukalo ngoka aantu haye dhi longitha onga iiyenditho. Aantu mboka yeli komakuti nosho wo mboka ye li komahala hoka ihaku monika iiyenditho ohaya longitha oonkambe nenge oondongi uuna taya ka teka omeya nenge taya yi komahala ngoka ge li kokule.

Aanafalama ohaya kongo aluhe omukalo moka taya kaleke po imeno yawo. Omikalo moka taya kaleke po iimeno yawo ya mona omeya ihe inayi sa enota nenge inayi mona omeya ogendji uunene sha pitilila. Nomikalo dhika ohadhi kwathele opo iimeno yi kale yili monkalo ombwaanawa noya mena woo nawa.

Oohi ngele dha tulwa momeya ga yela nongele wo momeya moka mwa tulwa iipalutha ya gwana, oohi ohadhi kala tadhi mwenya mombili nodhi uvite wo nawa, oshoka pamukalo nguka odhi na iipalutha yawo ya gwana noyili wo monkalo ombwaanawa.

Okumuna oohi ohaku pula omuntu ngoka ena uupenda noonkondo opo akalekepo oohi. Oohi ohadhi pula omuntu opo akale opaleka ehala moka dhili, nuuna omuntu to opaleke ehala okwa pumbwa oku kutha mo oohi, opo a kwashilipaleka kutya omwayela nanolya yogoka nawa.

Aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka oye hole okuya ya talelepo omahala ngoka haga monika nawa, nenge omahala ngoka gena uushitwe wa yooloka, oku yeleka naashoka shili koshilongo shawo. Oye hole okutala omamanya noshowo oondundu.

Iikwamawawa oyili pamaludhi ogendji. Aantu ohaa vulu okumuna oombaka, oonkanga noshowo oondjuhwa. Ayihe mbika ohaye yi munu opo ya vule okuyi landitha nenge opo ya vule oku kala yena osheelelwa shawo.

Eshito olyo oshinima shimwe shi li momukalo hagu hokitha noshi li wo mulupe ndoka olukumithi lyo ohali shambula. Eshito oli na oondundu ndhoka hadhi monika nawa na aluhe ohadhi hili omeho gaatali.

Oondhila odhili pamaludhi ogendji, oondhila odhi hole okuya pomahala mpona puna omeya oshoka oondhila dhimwe ohadhi li oohi nadhi mwe wo odhi hole oku kala kooha nomeya tadhi kongo uupethupethu wadho.

Aanafalama ohaya kongo oinkambadhala oshowo omikalo moka taya kwashilipaleke kutya iimeno oyili inayisa enota, noya mona omeya gagwana nawa kehe ethimbo moka haya kutha ominino ndhono haya longitha, opo yateleke iimeno yawo.

Oohi ngele dhili momeya ga kaka, shika oshi eta uupyakadhi kuundjolowele wadho. Oshoka momeya mono ohadhi vulu okusila mo nenge ohadhi vulu okuzamo dhina omikithi dhoka tadhi ka kwata mboka taye ke dhi lya.

Okumuna oohi kashi shi naanaa oshinima oshipu, oshoka ohashi pula omunafaalama i itula mo nosho wo e na uupenda mokudhi kaleka po. Ohadhi pumbwa okukala dha paluthilwa mo momeya omo tuu muka, opo dhi wape okukala dha tana.

Uudhila owuli pamaludhi ga yoolokathana, opuna uudhila mboka wuna omaukwatya ga yoolokathana oku eleka nomaukwatya guudhila uukwawo. Uudhila wumwe owuna omeho omanene na wumwe owuna omeho omashona. Noshowo uudhila owuna omalwaala ga yoolokathana.

Okumuna oondjuhwa osho oshinima oshiwanawa noonkondo. Oondjuhwa ohadhi pumbwa okupaluthwa nokupewa omeya. Ohadhi vulu woo okwiinyangela dho dhene mokukonga uupuka oshowo moku lya uumeno wayoolokathana.

Oohi odhili oshi elelwa oshiwanawa shoka shina iitungithi lutu oyindji. Aantu ngele omvula ya loko ohaya kutha oonete etaya ka neta oohi shika ohaye shi ningi opo ya mone omwelelo nongele ya nete oohi dhimwe ohaya vulu oku kedhi landithapo.

Okumuna oohi kashishi nana oshinima oshipu ihe ohashipumbwa omuntu ena ethimbo nokuna owino okushininga oshoka oohi opo dhikalekwepo dhili nawa dho dhina wo uundjolowele omuntu oha pumbwa okukala tedhi palutha niikulya noshowo tedhi tonatele ethimbo nethimbo.

Aanafalama oye li haya kutha yimwe yomiilikolomwa yawo mbyoka yomomapya, opo yekeyi landithe po. Shika ohaye shi ningi nelalakano opo yavule okumona mo omboloto, nenge iimaliwa, miikunomwa yawo.

Oohi odhili oshiyelelwa shoka shina iitungithi lutu kamana. Oohi odhili dhi holike noonkondo ngele Shihenga shanaNgombe ega dhenge pevi omithima etadhi udha omeya aantu ohaya kutha oonete dhawo etaya ka neta oohi momahala moka hamu kala muna oohi.

Omuhoko gwAawambo oguli gwa simaneka iigandhi. Miigandhi omo Aawambo haya pungula iilya yawo, uuna ye yi kutha pomalupale. Oshili wo sha talikako kutya, ngele egumbo kali na iigandhi, nena megumbo moka ihamu longwa iilya oyindji, mbyoka aantu, taya vulu okupungula.

Omuti ngoka hagu ithanwa Omukwa, ogu li omuti gwa simanekwa noonkondo. Omuti nguka ogu li gwa tseyikilwa nawa moka gwali gushiwikilwe nawa kutya omuti nguka iha gu londwa noongaku. Omukwa ohagu gandja wo omakwa ngoka haga vulu okuningwa mongaashingeyi omahayisa nosho wo haga liwa.

Eshito olina omahala galwe ngoka haga ithanwa omuthitu na gamwe ngoka haga ithanwa ombuga. Momuthitu ohamu adhika omiti odhindji noshowo iimeno oyindji, nopomahala galwe wo momuthitu oto adha mo omamanya.

Aantu mbeyaka ya liko oomvula dhiyaka, oya li ya thigipo omadhidhiliko gayooloka, moka woo yali ya thigi po omamanya ye ga thaneka no ye ga shanga iinima ya yooloka. Shika oshili omukalo gokulonga aantu yomethimbo ndika, nkene aakuluyonale kwali ha ya zi nomikalo dhoka kwali haya hupu nadho. Omamanya ngaka ogeli ga simanekwa nogeli woo gakalekwa po sigo omonena.

Okumuna oondjuhwa oshili oshinima oshiwaanawa. Oondjuhwa ngele dha munwa, e tadhi kala dha paluthwa nawa, moka tadhi pewa iikulya mbyoka yina uundjolowele, ohadhi vala omayi ogendji, ngoka aantu haya vulu oku ke ga landitha.

Uuna omvula ndjoka ka kuna omuloka omwanawa nomwiidhi momalundu kagumo ogundji, aanafalama ohaa kongo omikalo moka taya vulu okula ya gongelela iimuna yawo omwiidhi opo ka yi se kondjala.

Ehumokomeho olye e ta omashina ngoka aanafalama haya vulu okulongitha opo ya konge omwiidhi gwiimuna yawo , moka iha ya longitha omamwitho nenge omatemo, ashike oha ya longitha omashina ngoka ga ninga iilonga yawo iipu.

Aantu ngele taanete oohi, ohaa pumbwa oku iyambidhidha. Aantu opo ya tule onete yawo momeya ohaya pumbwa eyambidhidho moka yalwe haakala pokati konete nayamwe hayeyi dhiki kooha opo ya kwashilipaleka kusha onete yawo oya thika pevi na oohi itadhi pitile kohi yonete ota dhiyi monete.

Omvula ngele ya loka aantu ohaya mono ompito ya ka kwate oohi. Aantu ngele ya kwata oohi ohaya kala ya panda noonkondo, oshoka momukalo nguka ohaya hupitha iimaliwa mbyoka ya li ye na oku ka longitha okulanda osheelelwa koositola pamukalo gokulya oohi ndhoka ya kwata.

Aanafalama uuna ya kunu iimeno yawo, ohaye yi pumbwa oku yi sila oshimpwiyu. Ohaya kala taya tekele iimeno mbika. Naamboka wo haya kunu iimeno mbika muupokopoko nenge muuthayila, ohaye ke yi kutha mo e taye keyi tsika mevi. Opo ya kwashilipaleke kutya omidhi dhiimeno mbika odhi li dha manguluka.

Aantu oye hala okuya yadhengwe kombepo pomahala mpoka puna omeya, aantu haye etapo iipundi yawo pomahala mpaka etayeya yakuutumbeko okuvululukwa noku thuwitha wo omalutu noshowo omadhilaadhilo gawo.

Ehumokomeho olya ninga iilonga yaantu iipu noshowo olye tu etela omauwanawa ogendji. Olye tu etela omashina ngoka haga longithwa mongaashingeyi okuteta uungwena , opo yikalekepo okangwena taka monika nawa nokeli wo mefano ewanawa.

Okumuna oondjuhwa ohaku pula omuntu ngoka ena oshipwiyu opo a kwashilipaleke kutya oondjuhwa dhe okwe dhipa iikulya mbyoka yina iitungithi nosho wo iikulya mboka tayi kwashilipaleke kutya oondjuhwa dhika otadhi vala omayi ogendji.

Uuna omvula ina yi loka, aanafalama oha ya eta po omikalo ndhoka ta ya kwashilipaleke kutya iimuna ya wo ina yi sa kondjala. Oha ya kongo omikalo, moka ta ya kongo omwiidhi eta gu ningwa uundumba, eta ya pe iinamwenyo yawo.

Iilandopangelo ohayi kala yina omatungo ga tungikika. Ngoka haga kala giilonda nomatungo ngaka ohaga kala geli methano ndyoka hali monika nawa. Osho woo iilando ohayi kala yina oopate ndhoka hadhi Monika nawa.

Uuna omvula ndjoka kaakuna omuloka omwaanawa nomalundu kaagena naana omwiidhi aanafaalama ohaya kongo omikalo moka taya kongo omwiidhi ngoka taya vuku okupalutha nago iimuna yawo. Noshowo yalwe ohaya mono omukalo moka taya vulu oku landitha omwiidhi nguka ya mone iimaliwa.

Uuna omuntu ta kwata oohi oha tula iikulya konete. Iikulya mbyoka tayi hilile oohi opo dhiye ano ponete, ye a wape okudhi kwata. Pamukalo nguka oha kwashilipaleke wo kutya okwa kwata oohi odhindji.

Okumuna oondjuhwa ohaku pumbwa omunafaalama a kale a itula mo nokwa kwashilipaleka kutya oondjuhwa ndhika okwe dhi palutha niikulya, no sho wo kutya oku li e dhi pa omeya opo kaa dhi nange nenge kaa dhi se.

Okumuna oohi ohaku pumbwa omuntu ena uupenda oshowo owino nkene ena okukaleka po oohi. Omunafalama okwapumbwa ahupe ondungu nenge omuthima ngele omvula inayi loka tatula mo omeya opo oohi dhikale dhili mo muna omeya.

Kuna omvula ya loko, omithima nomatale eetadhi udha omeya , aantu ohaya ka neta oohi. Oohi odhili osheelelwa oshaa nawa, nodhili woo shimwe shomiikulya shoka shuudha iitungithilutu noshili shina uundjolowele.

Ehumo komesho olye twetela omauwanawa ogendji no lyili lye shininga oshipu opo aanafalama yakale yena omashina gayoloka ngoka taya vulu okulongitha mo kukalekapo iimeno yawo noshowo moku kala yeyi yisila oshipwiyu.

Oku muna oondjuhwa osho oshinima oshiwanawa noonkondo, oshoka moku muna oondjuhwa ohamu zi iinima oyindji ngaashi omayi, ondjuhwa yo yene ndjoka hayi vulu okulandithwa yina omwenyo nenge okulandithwa ya sa.

Iikunino yomandjembele oyili yasimanekwa noonkondo. Omandjembele ohaga vulu okukutikwa e taga landithwa omakukutu nenge ga landithwe omatalala. Momandjembele ohamu vulu wo okundulukwa omalovu.

Uunafalama ohawu pumbwa omuntu iitulamo, ye okuna oshimpwiyu niimeno ye, oshoka ohashi pumbwa omuntu a kale akwashilipaleka kutya, iimeno ye okweyi tonatela ethimbo nethimbo, nokwa tala ngele oya mona omeya na ngele ka yina uupuka.

Onduli oyo oshiyamakuti shimwe shoka shina othingo onde, oshiyamakuti shika oshili oshiyamakuti shombili nokashina nando uuhwapindi washa moka hashi hwelele aantu nenge iiyamakuti iikwawo.

Aantu mboka haya tula oohi momeya ohaya kala aluhe nokudhindhilika pomahala mpoka ya tula oohi. Shika ohaye shi ningi, opo aakwashigwana nenge aantu yopomudhingoloko mpoka ya kale ye shi shi kutya momeya muka omwa tulwa oohi.

Aaniilonga ngele yeli momafudho ohaya kutha ookahewa kawo nosho wo aaniilonga pamwe nayo e tayeya pomahala mpoka puna ombepo nosho wo mpoka taya vulu okukala yayotha oonyama dhawo opo yakale yiihuvitha nawa no yuuhale wo esiku pamwe.

Ngele omvula ya loko omithima ohadhi udha omeya , nomomothima muka ohamu mene omavo . Aantu opo ya vule oku kuthamo omavo , ohaya tegelele omeya ga ningemo omashona momuthima opo ya wape yaka kuthemo omavo ngele wo gakola .

Ehumo komeho olyeshi ninga tashi vulika opo aanafaalama ya longe nuupu ngele ta shiya poku kaleka po iimeno yawo. Ehumo komeho olyeshi ninga tashi vulika opo pukale puna omashina ga yooloka ngoka taga vulu oku kaleka po iimeno yili pa muthika omuwanawa osho wo yili muundjolowele.

Omboga oyo oshikwamboga shoka shili oshipu okukala sha kunwa noshowo okukala sha kalekwa po. Oshikwamboga shika ohashi pumbwa okukala sha tekelwa omeya ga gwana. Noshowo okukalekwa po shili mehala moka inaashi mona naanaa oonte dhetango dha piitilila.

Uunafaalama ohawu pumbwa omuntu iitulamo nosho wo omuntu ena ohokwe mokukala tatonatele iimeno ye. Ohashi pumbwa omuntu akale akwashilipaleka kutya iimeno ye okuli eyi tekela na okuli eyi kaleka po yili nawa.

Oshimbombo osho shimwe shomikulya mbyoka yili yasimanekwa, omuhoko ngwawambo onguli nguhole nongwa simaneka oshimbombo shoka shomahangu na oye hole okushilila pelilo, omalilo ohanga tungwa nukulungu okuza mokulongitha oombale na yendji oha tulamo omapi opo likale talimonika nawa.

Oohi odhili osheelelwa oshiwanawa, oohi wo ohadhi munwa, opo oohi dhi kale kwepo dhili nawa nodhina uundjolowele, ohadhi pumbwa oku kala dhili mehala lya opalekwa nawa moka dhili tadhi paluthilwa mo nawa.

Uunafala owo oshinima oshiwanawa, ngele aanafalama ya kunu iimeno yawo ohaya vulu oku ikongela iikulya momukalo nguka, oshoka ohaya vulu oku kuna iikwamboga noshowo iiyimati yawo mbyoka taya vulu oku kala yi ipalutha nayo.

Oondjuhwa uuna dha langele omayi ohadhi langele omayi ngaka nokonima ohadhi ka tendula. Oondjuhwa odhili pamaludhi, opuna oondjuhwa dhoka haku ti wa odhina oludhi dhoka ano hadhi tendula uuyuhwena owundji, ihe opuna dhimwe dhoka hadhi tendula ashika uuyuhwena uushonashona dhoka hatu ti kadhina oludhi.

Oku muna oohi oshinima shimwe shoka hashi pumbwa omuntu itulamo noshowo ena uupenda moku shininga. Oohi ohadhi pumbwa oku kala dha pewa iikulya noshowo oku kala dha silwa oshimpwiyu kutya odhili momeya ga yela noshowo kutya odhili momeya ga gwana.

Uunafaalama ohawu pumbwa omuntu ena oonkondo ye wo oku hole iimeno oshoka iimeno ohayi pumbwa oku silwa oshimpwiyu. Oku sila oshimpwiyu mo mukalo ngoka kutya okuli eyi tekela no akwashili paleka kutya iimeno oyili monkalo ombwaanawa kayina uupuka, yo oyili tayi koko nawa.

Okumuna oohi, ohashi vulika omunafaalama akale akwashilipaleka kutya oohi ndhika okwedhi tula mehala lyayela, moka muna omeya gayela, noshowo moka muna iipalutha yagwana. Ngele omunafaalama oohi inedhi tonatela, ohashi vulika e kiiyadhe ponkatu mpoka oohi dhasila mo momeya.

Okumuna oondjuhwa osho oshinima shili sha simana noshili hashi eta iiyemo , oshoka ngele oondjuhwa dha kala metonatelo ewanawa, dhapaluthwa nawa nodha silwa oshipwiyu ohashi eta opo dhi tendule uuyuhwena owundji mboka hawu vulu okulandithwa po.

Eyoka olyo oshinamwenyo shoka hashi tilika. Oshinamwenyo shika oshihole okukala momwiidhi nenge pomahala mpoka pwathita nenge okukala pomahala mpoka puna omamanya. Oshinamwenyo shika oshakonekiwa nawa shina uuzigo.

Oondjuhwa ngele dha silwa oshimpwiyu nawa pamukalo gwokupewa omeya ga gwana, osho wo oku pewa iikulya mbyoka yi na iitungithi ya gwana ,ohayi e ta opo oondjuhwa dhi vale omayi ogendji ngoka omunafaalama ta vulu okulya opo i ikongele oovitamine kuye mwene, osho wo oku landitha opo a konge iimaliwa.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji. Opu na oohi ndhoka ihaadhi liwa, ihe oohi ndhika aantu ohaye dhi landa okutula pomahala gawo, opo pu kale tapu monika nawa. Oohi ndhika ohadhi kala dhi na omalwaala ogendji.

Mongashingeyi haantu naanaa ayehe to adha taya longitha oondoongi okupulula omapya gawo, oshoka ehumokomeho olya eta omikalo odhindji moka aanafaalama haya longitha omambakumbaku okupulula omapya.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe shoka shili shanika oshiponga noonkondo. Oshinamwenyo shika oha shi kala momilonga noshowo pomahala gamwe mpoka puna omeya. Oshinamwenyo shika oshili sha nika oshiponga oshoka ohashi vulu oku monitha aantu iiponga noshowo iinamwenyo iikwawo.

Uuntangu owo oshiyelelwa oshiwanawa. Uuntangu ohawu vulu okutelekwa uutalala nosho wo oyendji oye hole okuwu kukutika, eta ye wuli wakukuta. Uuntangu ohawu netwa noonete momeya.

Iimeno ohayi pumbwa okukala ya mona omeya, nosho woo okukala yamona oonte dhe tango. Opo iimeno yi kalekepo inaayi sa omutenya nenge inaayi ganya oya pumbwa. Oya pumbwa okukala ya silwa oshimpwiyu, momukalo gwo ku kala ya tekelwa .

Aanafaalama uuna taya munu oondjuhwa ohaya kwashilipaleke kutya oondjuhwa ndhika oye dhi pa iikulya noshowo kutya oye dhi pa iikulya mbyoka yi na iitungithilutu, opo dhi wape okukala dha vala omayi ogendji.

Aantu uuna ye li momafudho oye hole okutalelapo omahala gokwiiyuvitha nawa. Ohaa yi naanegumbo yawo nenge nookume kawo yaka vululukithepo omadhilaadhilo gawo nosho woo omalutu gawo.

Aanafalama ngele yakunu omata ohaatengele ngele omatama gatilingana opo yega likoleko. Omatama ngaka ohaye kegalikolako opo yeke galandithe nenge yega tule momuhoka.

Omvula ngele ya loko, omithima noondombe ohadhi udha omeya. Aantu pa mukalo nguka ohaya nyanyukwa noonkondo no haya pandula unene oshoka ohaya pewa osheelelwa moka haya kutha oonete dhawo taya ka neta oohi.

Ehumokomeho olyeya nomawuwanawa ogendji nolyeya woo nomikalo odhindji moka oondoolopa dhili tadhi humu komeho . Oondoolopa tadhi tungu omatungo ngoka gopashinanena oshowo oopate ndhoka dhili pamuthika gondoolopa.

Aatalelipo okuza ko Europe oha yeya moshilongo Namibia okuya yatale eshito ndyoka hali fuula mo Namibia. Okutala oondundu iinamwenyo noshowoo omahala galwe ngoka hagamonika nawa.

Aantu mboka haya munu oohi aluhe ohaya kala ya dhindhilika kutya moka yatula oohi oya tulamo oohi dhithike peni, oyedhi tulamo uunake noshowo kutya oya tulamo oohi dholudhi luni .

Uuna omuvo ngoka aanafalama yamona omuloka omuwanawa ohaya kutha iilya yimwe niikunomwa yawo yimwe mbyoka opo yekeyi landithe yoya vule oku ilikolela mosha shomo ndjato.

Onduli osho oshiyamakuti shoka shina othingo onde, noshowo oshiyamakuti shika oshina elaka ele. Oshiyamakuti shika oshinamwenyo shimwe shina ombili sho kashina uuhwapindi nande owasha.

Uunafalama owa simana noonkondo oshoka aanafalama ohaya vulu okwi ikongela iiyimati yawo noshowo iipumbiwa momukalo momukalo gwoku kuna iimenoya yoolokothana. Iimeno mbinonohayi pumbwa oku kalekwapo nawa komuntu ngoka ena uunongo wa nkene yina oku kalekwapo.

Aanafalama ohaya kongo omukalo moka haya kala ya kwashilipaleka kutya iimeno yawo oyili ya mona omeya, moka woo ngele omvula inayi loka ohaa kutha oo paipi nokukala ya kwashilipaleka kutya iimeno oyili yeyi gwanithilapo omeya.

Shiyenga sha Nangombe uuna omvula ndjoka yega tilila pevi, aantu ohaya kutha omavo ngoka haga kala momadhiya etaye ke ga landitha po opo ya wape okumona mo oshimaliwa, noshowo yalwe ohaya kutha omavo ngaka eta ye ga li pamukalo ngoka haye ga fulukitha nenge taye ga li inaaga fuluka.

Aantu oyena omikalo moka ye hole okulya oohi dhawo. Yamwe oye hole okudhi tanda etaye dhi kukutike opo ye kedhilye oonkunkutu, nayamwe oye hole okudhilya pethimbo opo tuu mpoka yedhi kwata ano yehole okudhilya oontalala.

Ondunda yokulala oyo ehala ndyoka hali pumbwa oku kalekwapo lyili melandulathano nolyili woo lya yela. Mehala ndika lyo kulala omuntu oha kala ena ehala mpoka ha leke oonguwo dhe, noshowo enapo okataafula mpoka ha tenteke omagadhi ge, oshowo iilongithomwa ye yilwe.

Omvula ngele ya loko nethimbo lyoondima ngele lyeya aanafaalama ohaya kutha omambakumbaku etaya pulula omapya gawo. Opo ya wape oku kuna iimeno yawo.

Oohi una dha tulwa mehala moka tadhi munwa nawa nenge mehala moka dhili tadhi paluthilwamo nawa, ohashi eta opo oohi dhika dhi tane. Aanafalama ohaya pumbwa nduno oku kala yedhi sila oshimpwiyu pamukalo goku kwashilipaleka kutya oyeli ya opalekamo mehala omo tu moka hamu kala oohi.

Ongandu oyo oshinamwenyo shimwe shoka shi li hashi tilika nosha nika oshiponga. Aantu ohaya kala taya londodhwa, opo ya kale ye li uupathi uuna ye li pooha nomeya moka tamu vulu okukala oongandu, oshoka ongandu otayi vulu okumonitha omuntu oshiponga nenge wo iiyamakuti nenge iinamwenyo mbyoka tayi hedha popepi nomeya ngaka.

Aanafalama ohaya pumbwa okuyapo nomikalo odhindji moka taya kala ya kwashilipaleka kutya iinima yawo oyili mesiloshipwiyu oshowo monkalo ombwaanawa. Ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo inayi sa komeya yo oya mona omeya gagwana nawa.

Uuna omvula inayi loka aanafalama ohaya kongo po omikalo moka taya vulu okukala ya pa omahangu, iilyaalyaaka nosho wo omapungu gawo omeya. Pamukalo nguka ohaya kutha opayipi ndhoka tadhi kala dha pa iimeno omeya.

Aanafalama oye li ye hole okukuna omatama, oshoka omatama ngele oga mono omuloka omwaanawa ohashi eta ga kale ga tula ko nawa noga gandja wo elikolo ewanawa kaanafalama. Omatama ngele ga tiligana aanafalama ohaye ga likola ko.

Oonzi niikombo oyo iimuna mbyoka hayi pumbwa okulithwa opo yi wape okuka napa momalundu nongele okwatoko oonzi niikombo ohadhi pumbwa okuya dhi edhililwe moshigunda.

Omandjembele ogo iiyimati mbyoka yili ya simanekwa noyi holike noonkondo. Iiyimati mbika okwa inekelelwa kutya ohayi gandja ombinzi. Iiyimati mbika ohayi vulu okuliwa ya kukutikwa nenge oku liwa iitalala.

Ompinda oyo oshiyamakuti shoka wo shatseyika nawa omolwaa uuwanawa mboka hayi gandja koshilongo. Kompinda ohaku vulu okuza omayego ngoka haga vulu okulandithwa nokweeta eliko lyoshilongo lyiye komeho.

Momahala ngoka hamu tulwa oohi ohaga pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Omahala ngaka ohaga pumbwa okukala taga opalekwa opo oohi dhikwashilipakwe kutya odhili mo dhina omwenyo nodhili mo woo dhina uundjolowele.

Okukale kapo iimeno kashishi naanaa oshipu unene tuu ethimbo ndono omvula inaayi loka nenge itaayi gandja omata gakola aanafaalama ohaa pumbwa oku konga omikalo moka taakwashili paleke kutya oyatekela iimeno yawo noyeyi kalekapo inaayisa enota.

Aanafaalama ngele taya munu oohi ohaya tula omwaalu gontumba momeya. Olundji ohaya kala nokundhidhilika kutya oya tulile mo oohi ngapi momeya omo tuu moka, nohaya kala nokuya yatale kutya odhili po tadhi indjipala ngiini momeya tuu oongaka.

Ehumokomeho olya ninga uunafaalama wukale uupu. Oya ningila wo aanafalama ondjila ompu ngele tashiya po kukalepo iimeno yawo. Ehumokomeho olye etela aanafalama omashina ogendji ngoka taya vulu okulongitha ngele taya kunu iimeno yawo.

Ngele omvula ya loko omithima ohadhi udha omeya pethimbo mpaka opo ethimbo wo omavo haga tameke okumena momeya. Omavo oha geya nduno ha vukulwe mo kaantu momeya mboka haye ga li ga fulukithwa nenge haye ga li omayihu.

Omvula ngele yagandja omuloka omwaanawa unene movenduka, aanafaalama ohaa panda noonkondo, oshoka momukalo muka ohaa vulu kukutha yimwe yomiilikolomwa yawo ngaashi omahangu, omakunde nayilwe yagwedha po opo ye keyi landithe po noya mone mo iimaliwa.

Muuyuni wonale aantu mboka yaliko oomvula ndhiyaka dhaka pita, oyali yathigiko omandhindhiliko ogendji, moka taya kala nokudhimbulukwa methimbo lyongaashingeyi ,nkene aantu kwali haya longo iilonga yawo nokukala moonkalamwenyo dhawo. Iinima mbika yali yathigiko ongaashi omandhindhiliko ngoka yali yega thigipo komamanya nayilwe woo.

Eshito oli na omaludhi guudhila owundji. Uudhila mbuka olwidhi ohawu ya e tawu gongala pomafuta, pomilonga nenge tuu pomahala mpoka pu na omeya. Mpaka ohawu ya okuyanga nokukonakona uupethipethi mboka tawu vulu okwaadha pooha dhomeya.

Aantu oyena omikalo odhindji dhoka haya longitha dhokukwata oohi, yamwe haa longitha oonete, iishongo nayalwe ohaya longitha uundjolo pamikalo dhika otaa vulu okumona oohi.

Shiyenga shaNangombe ngele e ga dhenge pevi, aanafaalama ohaa tameke oondima. Ohaa tula omambakumbaku mepya, opo ya wape okupulula, nopo ihe konima ya wape okukuna oombuto dhawo.

Uunafaalama oshinima hashi pumbwa uupenda nohashi pumbwa eitulemo. Ohashi pumbwa omunafaalama ngoka eli e na ohokwe yiimeno oshoka oha pumbwa okukala eyi tekela ethimbo nethimbo nokukala woo a tala kutya iimeno ye oyili konkalo ombwaanawa.

Oshilongo Namibia osho oshilongo shimwe sho miilongo mbyoka yina oonzo kamana. Oshilongo shika oshili shina oshimeno shoka sha simanekwa hashi mene mombunga hashi vulu okukala omimvo nomimvo inashi mona omega ihe ihashi si.

Uunafaalama wiimuna owo oshinima oshiwaanawa noonkondo, uunafaalama ngaashi woongombe owuli wasimanekwa noonkondo molwaashoka aantu koongombe ohaya mono ko omahini oshowo osheelelwa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka yina omalutu omanene, ondjamba oyina oshipa oshikukutu, no aluhe ohayi eta moshilongo iiyemo oshoka aatalelipo okuza kiilongo niilongo oha ye ya yatale oshiyamakuti shika.

Okumuna oohi osho shimwe shomiinima mbyoka hai pula uupenda moshowo hai pula omuntu ngoka halongo nuudhiginini oshoka oohi ohadhi pumbwa okupewa iilulya ethimbo kehe opo dhi kalaleke po dhina omwenyo . Oshowo odha pumbwa oku kalekwa mehala lyina omeya .

Okumuna oohi hasho naanaa oshinima oshipu ihe, ohashi pula uupenda, omukumo noshowoo omuntu ena oshimpwiyu opo akale tatala oohi dhe ngele odhili tuu dhamona iikulya , odhili ngaa tadhi mwenya nawa noshowoo ngele odhili tuu momeya ga yogoka.

Eshito oli na iinima oyindji tayi hokitha, okuza koondundu noshowo okutala omamanya ngoka haga vulu oku adhika koondundu, noshowo okutala iimeno mbyoka hatu vulu oku adha ya mena koondundu. Eshito olyo oshinima oshiwanawa noonkondo.

Omuntu ngele tamunu oohi, ohapumbwa okukala tedhi palutha ye tedhi tonatele wo. Shika ohashi ningwa opo akwashilipaleke kutya oohi odhili muundjolowele, odhina iikulya ethimbo nethimbo, nodhili wo momeya dhina omwenyo.

Omvula ngele inaa yi loka iha shiimbi naana aanafaalama opo yakale inaa ya kuna iimeno yawo. Ohashi ya pumbwa ashike opo ya tule mo uupenda, noku kala ya konga omukalo ndhoka tashi vulika opo ya kale yakongela iimeno yawo omeya.

Oohi odho osheelelwa oshiwanawa. Oohi odhi na iitungithi yolutu kamana. Oohi ohadhi kala oombwanawa ngele dha telekwa momeya nenge omuntu ngele e dhi kanga. Oohi ohadhi kuthwa nohadhi netwa momeya.

Oku muna Oondjuhwa oshili oshinima shi indjipala pethimbo ndika, ohashi pumbwa omunafaalama ena uupenda nosho wo ena oonkondo oku kaleka po Oondjuhwa dhe. Edhipa iipalutha, edhipa omeya opo awape edhi kaleke po.

Iimeno yimwe mbyoka hayi adhika mombuga ohayi hupu mevi ekukutu noonkondo niimeno mbika oyindji ihayi Kala nomafo nonando oyina omwenyo. iimeno mbika ohayi hupu pevi lyakukuta nomathimbo ogendji ihayikala yina omeya.

Uunafalama woondjuhwa owo owuna uuwanawa owundji oshoka moku muna oondjuhwa omunafalama ota vulu oku monamo omayi ngoka ta vulu oku landitha, ota vulu wo oku landitha ondjuhwa yo yene yi na omwenyo nenge oku landitha ondjuhwa kayi na omwenyo.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe shoka oshihahu, nohashi tilika. Oshiyamakuti shika oshi li sha nika oshiponga, oshoka ohashi hanagula nokuyonagula po iinima, nosho wo ohashi vulu oku monitha omuntu oshiponga nenge iiyamakuti iikwawo.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiikulya mbyoka yili ya simanekwa noyi holike noonkondo. Ondjuhwa ohayi vulu okutelekwa yatulwa nawa omatama noonyanga, opo yikale yina omulyo tagu hokitha.

Eshito olina omahala ngoka gena iimeno oyindji ngoka haga ithanwa omithitu. Nogena wo omahala ngoka ga mbwalangandja, ano ngoka poompito dhimwe haga ithanwa oombuga. Omahala ngoka haga ithanwa omuthitu ohaga kala gena iimeno oyindji yomaludhi ga yooloka.

Onduli oyo oshinamwenyo shi na othingo onde. Oshinamwenyo shika oha shi vulu okulalela komiti okukonga iikulya yasho ngaashi okukuthako omafo oshoka othingo yawo oye shi yape nohashi yiningile oshipu.

Omvula ngele yaloko aanafaalama ohaya pumbwa okupulula omapya gawo. Ohaya longitha omikalo dhayoolokathana okupulula. Yamwe ohaya longitha oondoongi, oonani nayalwe ohaya longitha omashina gopashinanena ya vule okukala yapulula.

Aatalelipo okuza kiilongo yayoolokathana oha yeya moshilongo ya tale iiyamakuti ngaashi oonkoshi, oondjamba noshowo iiyamakuti yilwe yayooloka. Oha yeya okuthaneka opo yakale yagongela omathano giiyamakuti mbyoka.

Omunafaalama opo avule okumuna oohi ohashi pumbwa akale eli ilongekidha nkene ena okukala apalutha oohi dhika na nkene ena woo ena okukaleka po oohi dhe dhili mehala moka akwashipaleka kutya omuna omeya ga gwana.

Okumuna oondjuhwa oshinima oshipu ngele omunafaalama e na iikulya yokupa oondjuhwa, nosho wo e na omeya, opo e dhi kaleke po dhi na omwenyo. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi, nosho wo ohadhi gandja onyama.

Iimeno oyo oshinima sha simana noonkondo nosha simanekwa. Iimeno ohayi etitha ehala li kale lina ombepo ya gwana nawa, noshowo yamwe ohaya landa iimeno oku keyi landitha noshowo oku keyi kaleka momahala gawo, okuga monitha nawa.

Oshikwila osho shimwe shomiikulya yoshiwambo mbyoka yiki yasimanekwa noyiholike noonkondo. Oshikwila ohashi ningwa nuusila womahangu noyamwe oye hole oku tulamo omahuku opo shikale oshiwanawa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti yina omalutu omanene. Oshiyamakuti shika oshili shina oshipa oshikukutu. Oshiyamakuti shika wo oshili hashi vulu okuholola uuhwapindi ngele omuntu eshi hindi.

Ongolo oyo oshiyamakuti shoka shi na omalwaala omawanawa. Oshiyamakuti shika ohashi hupu mokulya omwiidhi noshowo ohashi nu omeya ngaashi iinamwenyo ayihe. Oshiyamakuti shika oshi na omalwaala ngoka haga monika nawa. Olwaala olutokele noshowo olwaala oluluudhe.

Aantu ngele ya mana okuteya mo iilya yawo nosho wo omakunde gawo nayilwe, ohaya pumbwa oku fala iilikolomwa yawo mbika pomalupale nokonima ohayi pumbwa oku yungulwa opo ihe nduno tayi yelwa po.

Shiyenga shaNangombe ngele omeya yega dhenga pevi, omithima nosho woo oondombe ohadhi udha omeya. Nosho woo momithima muka ohamu mene omavo ngoka haga vulu kufumvulwa etaga liwa.

Shiyenga shaNangombe ngele ega dhenga pevi, aantu ohaya panda noonkondo oshoka momukalo nguka ohaya pewa omweelelo. Ngele oondama dhu udha omeya, ohaya ka neta oohi, oohi ngaashi omankende, oontangu, nadhilwe wo dhomaludhi ga yoolokathana.

Omvula ngele ya loko, omiti noshowo iimeno hayi adhika momalundu ohayi zizi, noshowo iimuna pamukalo nguka ohayi vulu oku kala yi na uunapelo uuwanawa oshoka omalundu ohaga kala guudha iikulya yawo noge na uunapelo wa gwana.

Uunafaalama owo oshinima oshiwanawa, osho oshinima shoka hashi pumbwa omuntu ena owino ya nkene ena oku kaleka po iimeno ye iinayi sa nankene ena okuyi kaleka po iinayi kwatwa kuupuka.

Oohi odho dhimwe dhomiinima mbyoka yi holike noonkondo, oohi odho osheelelwa oshiwanawa shoka hashi kuthwa momeya ngele omvula ya loko, oohi ohadhi vulu okutelekwa dha kangwa nenge dha telekwa momeya .

Onduli oyo oshiyamakuti shoka shina othingo onde sho oshina omagulu omale oku eleka miiyamakuti ayihe. Oshiyamakuti shika oshinambili kashishi oshi hahu.

Oonyanga ohadhi longithwa okutulwa momihoka. Oonyanga ohadhi dhogeke nawa omihoka, nohadhi monikitha wo iikulya nawa. Aantu yamwe ohaya vulu okulya oonyanga inaadhi pya.

Ehumo komeho olyeta omauwanawa ogendji oshoka oondolopa odhindji odhatungikika ngashingeyi moka dhatulwa omahala ngoka gena uutalelo uuwanawa nosho wo mwetwa omalunduluko ogendji.

Aanafaalama ngele ya kunu iikwamboga niiyimati ohashi keya pethimbo mpoka haye ya okulikola iikwamboga mbika uuna ya pya. Iikwamboga ngaashi omatama uuna ga tiligana ohashi ya pula yeye yega likole ko.

Uunafalama wiikombo owo oshinima shimwe oshiwanawa, aantu oyendji mongashingeyi oye hole okukala yena iikombo oshoka oshikombo ngele pweya omuyenda ndele kunashi to mu pe omunafalama oha vulu okuya Koshigunda eta kakuthako oshikombo adhipangele omuyenda.

Uunafaalama owo oshinima shimwe hashi pumbwa omuntu e na omukumo, omuntu e na uupenda, nomuntu iilongekidha okukala ta kutha onkatu kehe opo a kale a tonatela iimeno ye, e yi tonatela momukalo ngoka kutya oya mona omeya nosho wo okutya oya mona iikulya, noyi na wo uundjolowele.

Omunafaalama opo a wape oku eta po omukalo moka ta vulu okumuna oohi oha pumbwa a kale e na owino ya nkene e na okukaleka po oohi ndhika, a kale e na iipalutha a pe oohi ndhika opo e dhi kaleke po dhili nawa nosho wo ohapumbwa opo a kaleke ehala moka oohi ndhika dhi li lya yela nolyili nawa.

Uunafaalama osho oshinima shoka hashi pumbwa okuningwa nosho woo hashi pumbwa okuningwa omuntu ena uunongo musho. Uunafaalama ohawu pumbwa omuntu ngoka ha tala iimeno ye moka ha tala ngele iimeno oyina uupuka, ngele oya tekelwa nongele oya silwa ngaa oshimpwiyu.

Aanafaalama ohaya kunu iiyimati noshowo iikwamboga ya yoolokathana. Ohaya kunu iinima ngaashi omatama ngoka haya vulu oku landitha nagamwe wo haye ga longitha ngele taya teleke iitelekomwa yawo.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiikulya yOshiwambo mbyoka yi li ya simanekwa, noyi holike noonkondo. Uuna aayenda ye ya megumbo, ohaya dhipagelwa ondjuhwa, nondjuhwa ndjika ohaye yi pewa yi li metiti, yo yamwe taye yi gwedha omagadhi goongongo oku yi ninga yi kale yi na omulyo kamana.

Aanafaalama ngele ya kunu iimeno yawo, ohashi ya pula konima, opo ya ka tsike iimeno yawo, nayalwe ohaye shi ningi opo ya wape oku ka landitha iimeno oyo tuu mbika, opo ya mone mo iiniwe.

Omvula ngele inayi loka nawa omumvo ngoka ohashi pula aanafaalama opo yeye po nomikalo dhayoolokathana moka taya vulu okukaleka po iimeno yawo mokukwashilipaleka kutya iimeno yawo oyina omeya. Shika ohashi pumbwa opo yakuthe omikalo dhayoolokathana yavule okutekela iimeno.

Iiyamakuti nayo ohayi pumbwa esiloshimpwiyu nohayi pumbwa okukalekwa po yina uundjolwele. Ohayi pumbwa nayo okukala ya takamithwa nawa, ya pewa omiti nosho wo okukwashilipalekwa kutya oyina uundjolowele noyili monkalo ombwanawa.

Uuna Shiyenga shaNangombe inee ga dhenga pevi, ohashi pumbwa aantu opo ya kale ya tula mo iilonga ngaashi tashi vulika. Oku kala ya hupa omithima opo ya wape okukala ya monena iimeno, nosho wo iimuna yawo omeya.

Uuyogoki owo oshinima sha simana noonkondo. Omuntu oha pumbwa a kaleke po ehala mpoka ha zi lyili melandulathano, nolyi li lya yela. Ehala ngaashi oondunda dhoku lala, odha pumbwa oku kala dhili dha kalekwa po dhili muuyogoki.

Shiyenga sha Nangombe ngele adhenge omata pevi, aanafaalama ohaya panda noonkondo, oshoka shika oha shi ti kuyo ethimbo lyoondima olyeya. Naampaka ohaya vulu oku kutha omambakumbaku opo ya pulule noku kuna iikunomwa yawo.

Ehumo komeho olya ninga omukalo uunene omupu nolya ninga iilonga iipu. Ehumo komeho olyetu etela omashina ogendji ngashi omashina ngoka taga vulu oku longithwa kaanafalama, opo ya vule oku helela iimeno yawo.

Oku na iikwamawawa oyindji mbyoka aantu haya munu nohaye yi kaleke po, iikwamawawa ngaashi oombaka, oondjuhwa. Iikwamawawa mbika ohayi pumbwa okukala ya paluthwa yo ohayi pumbwa okukala ya pewa omeya.

Oohi odho oshinima shoka shi holike noonkondo, oohi ohadhi vulu okuliwa oontalala uuna omuntu eyi kutha momeya oha vulu okuyi tula po ethimbo olyo ndyoka, ihe yamwe ohaya vulu wo okudhi tanda nokudhi kukutika.

Aanafaalama ohaya kala nokuninga oonkambadhala nosho wo okweeta po omikalo moka taya vulu okukala ya gamena noya kaleka po iimeno yawo. Omikalo moka taya vulu okukala ya kondeka iimeno yawo opo yeyi gamene kiimuna nosho wo okuyi gamena kiinima oyindji mbyoka tayi vulu okuyi halakanitha po.

Okumuna oohi ohaku pula ombunda, oshoka omunafaalama okwa pumbwa aluhe a kale te ya a kwashilipaleke kutya oohi dhe odhi li momeya ga yela nodhi li momeya moka wo dhi li mo dhi na iikulya, opo oohi dhe ka dhi se.

Uunafaalama owo oshinima shoka kaashi shi oshipu ashike ohashi pumbwa oonkondo, uupenda nosho woo eitulemo. Aanafaalama ohaya pumbwa ehala olindji mpoka omuntu ta vulu okukuna po iilikolomwa ye opo a vule okukala a likola oshindji.

Iinamwenyo ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu moka hayi pumbwa okukala yakalekwa po yina uundjolowele. Ohayi pumbwa okukala tayi pewa omiti nosho wo ohayi pumbwa wo okukala yakalekwa po yili methano ndoka tali monika ewanawa.

Pethimbo lyuupyu, pomahala mpoka puna iipundi okuvululukilwa nosho wo puna omahala gokumbwinda, aantu ohaya gongala po na ohayeya opo yiikuthe uupyu nosho wo ezaza.

Omuthigululwakalo ogo oshinima shimwe shoka shili natango pethimbo ndika shili sha kalekwapo. Aantu oyendji oyena natango omagumbo ngoka gopashiwambo geli ga dhikwa niiti go ga kumbwa noomwiidhi.

Aanafalama ngele iimeno yawo inayi mona omuloka gwa gwana ohashi ya pula ondilo, oshoka pamukalo nguka ohaya pumbwa okukala taya futu omeya ngoka taya longitha okutekela iimeno yawo, opo ye yi kaleke po inayi sa komutenya.

Ombuga, oyo ehala ndyoka lyi li ekukutu noonkondo. Mehala muka, ohamu adhika omamanya, nevi lyomombuga ohali kala lya kukuta, na olwindji ihamu adhika naanaa iimeno.

Embungu olyo lyimwe lyomiiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga naha yi tilika. Iiyamakuti mbyoka oha yi adhika momithitu, noyi li ya nika oshiponga oshoka ohayi vulu okumonitha nokweehameka aantu nosho woo iinamwenyo iikwawo.

Okumuna oondjuhwa ohaku pumbwa uupenda noshowo owino ya nkene wuna okudhi kalekapo dha paluka nawa nankene woo wuna okudhi pa iikulya woo opo wudhi kaleke dhili nawa komalutu nowudhi kaleke wo dhina omwenyo.

Uuna omvula ndjoka kuna omuloka omawanawa omithima noondama ohadhi udha omeya ngoka aantu haya longitha okunwa, okwiiyoga nosho woo okugalongitha mompumbwe dhayooloka nosho woo ohaya vulu okulongitha omeya ngaka okutekela iimeno nosho woo okupa iimeno.

Omiti niimeno oyo iinima ya simana okukala momidhingoloko. Aantu ohaya tsike nduno iimeno momalundu noshowo momahala moka mwa mbwalangandja, opo mu kale mu na iimeno.

Iikombo noonzi oyo iinima mbyoka hayi munwa kaanafaalama. Aanafaalama oye hole okumuna oonzi niikombo, oshoka iimuna mbika ohayi tana. Ngele opwe ya oshituthi omunafaalama oha vulu okuya koshigunda e ta kutha ko oshikombo nenge onzi.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka ya simanekwa noonkondo. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi ngoka ge na iitungithilutu kamana nohadhi gandja wo onyama ndjoka yi li osheelelwa.

Oondundu nomamanya oyo yimwe yo miinima mbyoka yomeshito, mbyoka hayi shambula no hayi nyanyudha aatali. Eshito olyo ewanawa ngiini okutala oondundu dha thikama po osho wo iimeno mbyoka hayi mene pooha dhoondundu.

Okumuna oohi oshimwe shomiinima mbyoka hayi pula uupenda noshowo hayi pula eitulemo. Oohi ohadhi pumbwa okupewa iikulya yadho onkene ohashi pula omunafaalama ngoka iitulamo nokuna wo owino mokudhimuna.

Ombuga oyili ehala limwe ndyoka lya tseyika nawa molwa uukukutu womehala olyo tuu ndika. Ombuga oyili ehala ndyoka ihaali mono naana omvula oyindji na ihamu mene omwiidhi, ashike ehala ndika olina uutalelo uuwanawa no lili hali gandja ethano ewanawa.

Meshito omuna iinima oyindji mbyoka hayi gandja ethano ewanawa no yili hayi hokitha. Iinima mbika oyili wo hayi etitha aatalelipo opo yeende iilongo niilongo, opo yeye ya tale nkene lili hali monika nawa.

Omboga yimwe yomiikwamboga mbyoka hai zi mepya. Omboga ohayi muwa noku telekwa. Omboga oyo yimwe yomiinima iiwanawa, ngele ya temwa nawa ya temenekeka nawa, tayi tulwa uunyanga nomatama. Oyo yimwe yomiinima iitoye ngele toyi litha oshimbombo.

Iiyamakuti oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi gandja ethano li li nawa. Aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka ohaye ya, opo ya mone nokuthaneka iiyamakuti mbyoka ya yoolokathana, iiyamakuti ngaashi oongolo nayilwe woo ya gwedhwa po.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, mbyoka hayi vulu okulemaneka nokumonitha aantu oshiponga uuna ya yi pooha dhomilonga nenge dhomeya moka tamu vulu okukala mu na oongandu. Ongandu ohayi vulu nduno oku ya ponokela nokukala ya monitha aantu nenge iinamwenyo oshiponga.

Uunafaalama owo oshinima shoka oshipu, ihe oshi na omashongo ogendji nohashi pumbwa uupenda. Ohawu pumbwa omuntu e na omukumo nomuntu wo i itula mo. Iimeno ohayi pumbwa okukala tayi silwa oshimpwiyu, oshoka ohayi pumbwa okutekelwa.

Ehumokomeho olye tu etela iinima oyindji mbyoka iiwanawa noyili ya ninga onkalamwenyo yi kale ompu. Ehumokomeho olye etela aanafaalama, omikalo odhindji mwa kwatelwa omashina ga yoolokathana noshowo omikalo dha yoolokathana, moka taya vulu okukuna iimeno yawo.

Okumuna oohi ohaku pumbwa owino noshowoo onsteyo nokukalekapo dhina omwenyo nenge okudhikaleka mehala moka tadhi pumbwa okupelwamo iikulya noshowoo dhakokekelwamo.

Muuyuni mbuka wopashinanena moka mu na omikalo odhindji dhuuteolohi tadhi endelele aanafaalama oya ningilwa oshipu oshoka oye na ngashingeyi omikalo odhindji moka taya vulu oku kaleka po iimeno yawo yili monkalo ombwaanawa.

Uunafaalama owo oshinima shimwe shoka hashi pula omuntu e na uupenda nokuna eyitulemo. Ohawu pula omuntu e na ethimbo niimeno ye, omuntu e na wo owino mokukaleka po iimeno ye mbyoka hayi pumbwa okutekelwa nosho wo hayi pumbwa okupewa uuhoho opo e yi kaleke po yili nawa.

Oombaka nadho odhili mongundu yuudhila, dho odhina uukwatya wayooloka nuuwanawa noonkondo. Oombaka ohadhi vulu okweenda kombanda yomeya, ihe itadhiyi kohi yomeya.

Aayenda ngele yeya megumbo lyopashiwambo ohaya dhipagelwa ondjuhwa. Ondjuhwa ndjika ohayi tulwa nduno metiti ya telekekwa nawa ya tulwa omatama noonyanga nayalwe ohaya gwedhamo wo omagadhi goongongo opo ya ninge oondya dhi kale tadhi tokola elaka.

Uuna aantu yi iyadha itaa yi kiilonga nenge uuna yi iyadha ye li po yeli po poluthuwo, oye hole okuya kumwe nookuume kawo opo ya yothe, nokwii yuvitha nawa, moka wo taa, taa kala ye na po uukunwa wawo.

Ehumokomeho olya eta po omikalo odhindji moka uunafaalama wa ninga uupu. Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omikalo odhindji, moka haya longitha omashina ga yoolokathana, ongele okukuna, okutekela, nosho wo okulonga iilonga ya yoolokathana.

Muuyuni omuna iimeno nomiti dha yoolokathana, omiti dhilwe ndhoka hadhi hupu kaapuna omeya, oshoka ohadhi mene momamanya nohadhi vulu oku kala oomvula inaadhi mona omeya ashike ihadhi si.

Uuna omvula ya loka, aanafaalama ohaya pumbwa okutula ombunda moshihwa moka haya kutha omambakumbaku nohaya pulula, opo ya wape okutula oombuto mevi mepya, opo nee omvula ngele ya loko taya vulu okumona omumeno.

Omvula ngele yaloko ,iimuna ohayi mono uunapelo uuwanawa momalundu oshoka omalundu ohaga zizi nokukala gena omwiidhi Opo Iinamwenyo ngaashi iikombo , oonzi, oongombe noshowo iinamwenyo yilwe hayi mono iikulya.

Omvula ngele ya loko, omalundu ohaga zizi nuunapelo wiimuna ohawu indjipala. Iimuna ngaashi oongombe, iikombo, oonzi nayilwe ohayi ki iyangela momalundu, oshoka omalundu ohaga zizi nomwiidhi ohagu kala gwi indjipala.

Ngele omvula ya loka nawa nokwali omvula ndjoka kuna omumeno tagu hokitha aantu ohaya panda noonkondo oshoka ohashi ya pula opo ya kaleke po iimaliwa yawo oshoka ihaya pumbwa we oku kalanda uusila kositola.

Okumuna oondjuhwa aanafaalama ohaya munu oondjuhwa opo yakuthepo omayi ngoka haya landitha opo yavule okumona iiyemo

Oongala odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi hokitha noonkondo. Aantu ohaya ipe oongala pomavalo nenge piituthi ya yoolokathana yomanyanyu nenge piituthi yomaluhodhi okutula koombila dhaaholike yawo.

Okumuna oondjuhwa osho oshinima oshoka oshiwanawa oshoka oshina iiniwe oyindji. Moondjuhwa ohamuzi omayi ngoka aanafalama haya vulu okulanditha oshowo oondjuhwa dhodhene ohaya vulu okudhi landitha opo yamone iimaliwa.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo yimwe mbyoka ya simanekwa kaanafaalama. Aanafaalama oyendji oye hole oku muna oongombe, oshoka odhili iinamwenyo iiwanawa mbyoka hayi gandja omahini noshowo hadhi gandja onyama.

Iiyamakuti nayo iinamwenyo yomeshito mbyoka hayi monika nawa. Uuna waadha iinamwenyo mbika ya napa melundu nenge yeya okukonga omeya oshowo iikulya melundu ohayi monika nawa nokugandja uutalelo uuwanawa.

Aanafalama uuna kaa kuna omloka gwa gwana nawa omvula ndjoka, ohayshi ya tula opo ya etepo omikalo dhika taya vulu okupa iimeno yawo omeya nopo yi kale inaa yisa enota.

Uuna omvula ya loka, aantu ohaya pandula noonkondo, oshoka momukalo nguka osheelelwa ohaye shi mono nuupu, oshoka ohaya vulu oku ka meta oohi momeya, ndhoka taya vulu okuninga osheelelwa oshowo taya vulu oku ka landitha , opo ya mone iiyemo.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi humitha komeho eliko lyoshilongo. Oondjamba ohadhi eta moshilongo aatalelipo mboka taye ya okudhitala noshowo omayego goondjamba ohaga landithwa nohaga eta iimaliwa moshilongo.

Aanafaalama ohaya pandula unene uuna omvo ngoka kuna omuloka omuwanawa ngoka hagu meneke noku yapa iilikolomwa iiwanawa mbyoka haya vulu oku landitha opo ya monemo iimaliwa.

Uundobo owo wumwe womiiyimati mbyoka hayi kunwa nohayi vulu okuningwa oshikunwa, nenge okuliwa manga onga shiyimati oyo yuudha iitungithilutu no woo yina omulyo ngoka hagu tokola elaka.

Aanafalama oyeli haya kunu iinima ya yoolokathana, moka haya kunu iikwamboga noshowo naya meneke iiyimati yomaludhi ga yoolokathana. Aanafalama oyeli wo haya meneke omatama ngaka geli haga longithwa moshihelelwa na yalwe wo ohaya vulu oku ga lya inaa ga pya.

Ehwiyu olyo limwe lyo mokadhila hoka ha ka tilika noonkondo, palundji ngele to tsakaneke oka dhila haka, nomaulodhi, osho woo oompulile. Oyena omaiyaalo ngeya kutya oka dhila haka oha ka lobgithwa kaalodhi, mboka ha ya ende nako uusiku.

Uuteyolohi owa ninga oonkalamwenyo dhaantu oompu. Aantu ngaashi ngeyi ohaya longo nuupu ongele oku, oku fula omalambo noku fula omikanka nenge oku longa oopate ohaya longitha omashina ngono gandulukwa po okuya kwathela mokuninga iilonga mbi iipu.

Omandjembele ogo gamwe gomiiyimati mbyoka ya simanekwa, oshoka miiyimati mbyika ohamu vulu oku ndulukwa iinima ngaashi iikunwa oshowo ohayi vulu oku kukutikwa eteyi liwa. Nenge oku liwa ethimbo ndyoka iitalala.

Iikwamawawa oyili pangundu yayooloka noyili wo pamaludhi gayooloka. Aantu olundji ohaya munu iikwamawawa mbika onga uukulya nenge onga onzo yiniwe.

Eshito olina iinima oyindji tayi hokitha. Okuza koondundu nokuya komamanya. Ayihe mbika ohayi gandja ethamo ewanawa kaatalelipo mboka haye ya moshilongo yo taya vulu oku kutha omathano giinima mboka yopawushitwe.

Omvula ngele ya loko, aanafalama ohaya kutha omambakumbaku ,opo ya pulule omapya. Opo nduno konima, ohaya pumbwa oku kuna mo oombuto dhawo ngaashi omahangu, iilyalyaka noshowo yilwe ya gwedhwapo.

Omboga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka yina iitungithi lutu kamana. Ohayi kwathele okupa omuntu uukolele noku mu kaleka a kale muundjolowele ngaashi naanaa tashi vulika.

Uuna omvula yaloko, nongele aantu yapulula omapya nokukuna, ohashikeya pethimbo mpoka aanafalama haya teya noku likolamo iilikolomwa yawo, ngaashi omahangu, omakunde omakukutu, nayilwe mbyoka hayi kuthwa momapya.

Uuna omvula ya loka aantu ohaya mono osheelelwa. Aantu ohaya vulu oku kaneta oohi momithima oshowo momahala mpoka hapu talama omeya mpoka taya vulu okumona oohi ngaashi omakende , oontangu , oshowo omaludhi gamwe goohi.

Omvula ngele yaloko nangele omimeno dhomomapya dhakukuta, aanafaalama ohaya pumbwa opo yalikolemo iilikolomwa yawo mbika. Ohaya pumbwa okuteya omahangu gawo nosho wo okugatutila piipale.

Oongandu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yili hayi adhika kohi yomeya nodjili dha nika oshiponga noonkondo. Iinamwenyo mbika ohayi vulu okumonitha aantu oshiponga, noshowo iinamwenyo iikwawo.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku ge na omatemo fa yoolokathana shi ikwatelela komavi osho wo kiikunomwa mbyoka ya hala okukuna .Omambakumbaku gamwe ogokupulula omavi ngoka omakukutu nookondo, opo aanafalama ya vule okukuna mo oombuto dhawo.

Embubgu olyo oshinamwenyo shimwe shomiiyamakuti shoka shili shanika oshiponga noonkondo. Oshiyamakuti shika ohashi adhika momakuti noshili shanika oshiponga noonkondo oshoka oahshi vulu oku polokela aantu nenge iinamwenyo iikwawo.

Aanafalama ohaya longitha omambakumbaku okupulula. No konima ngele ya pulula miilwa muka ohaya kunu mo oombuto dhawo. Ohaya tegelele omvula yi loke opo ya mone omeno tagu kokitha.

Omuthingululwakalo ogo shimwe shominima mbyoka yasimana shoka shapumbwa oku kalekwapo opo nduno okulungu nohedhi adhihe tadhivulu oku tambathanwa nokohinina mboka opo tayeya.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka iiwanawa. Oondjuhwa ohadhi pumbwa iikulya nosho wo omeya. Oondjuhwa odhi li hadhi gandja iinima oyindji ya yoolokathana, oshoka omunafaalama ota vulu oku dhi muna nota vulu wo oku dhi landitha, opo a mone mo oshimaliwa.

Aantu uuna yalongo omahangu ohashiya pula opo yeye pethimbo ndoka lyokuteya nokugongelemo iilikolomwa yawo mbyoka yalonga omvula ndjoka, nokuyifala opo ye keyi yungile.

Ondjuhwa yoshiwambo yimwe yo miikulya yopamuthigululwakalo ndjoka yili yi holike no yasimanekwa uunene noonkondo. Ondjuhwa ndjika ngele owa adha weyi longekidhilwa nawa yatulwa omatama, noonyanga dhagwana nawa omulyo gwa wo ito zi mo.

Uuna omvula ya loko omalundu ohaga monika nawa. Ohaga zizi ge na iimeno nomwiidhi na ohaga kala uunapelo wiimuna pomahala mpoka pu na iimuna.

Ehumokomeho olye eta po omikalo odhindji moka aantu ya ningilwa onkalamwenyo yikale ompu. Omikalo moka aanafalama taya vulu okukala yakokeka iimeno yawo nenge omvula ndjoka kakuna omuloka gothaathaa.

Ombwa yo momeya pyo yimwe yo moshinamwenyo shoka sha simanekwa noonkondo. Oshinamwenyo shika oshi li sha simanekwa oshoka ohashi gandja iinima ngaashi omagadhi ngoka geli ga simanekwa noonkondo, oshoka ohaga kelele nokupanga omikithi dha yooloka. Noshi li wo hashi gandja onyama.

Uudhila owo wumwe womiinima y,omeshito mbyoka iiwanawa okutala. Uudhila owu li pamaludhi ogendji. Opu na uudhila mboka hawu kala momagumbo ngaashi oonguti nosho wo opu na uudhila mboka hawu kala momalundu.

Uuna omvula ndjoka kuna oluteni, ngele omvula inayi loka nawa, aanafalama ohaya iyadha monkugo yina onkambe oshoka iilikolomwa yawo yo momapya, ohayi hanagulwapo nokumona iihuna komutenya. Nomvula ndjoka aanafalama ihaya mono sha okuzilila momapya.

Aanafalama ohaya pumbwa owino nenge omayele okuza kaanafalama aakwawo monkene yena okukalekapo iimeno yawo nonkene yena okuyi silla shimpwiyu opo yeyi kalekepo.

Uunafaalama owo wumwe womiinima mbyoka hayi pumbwa omuntu ena uupenda ngaashi mboka woku kala wuna omukumo gwoku kala iitulamo mokutseya iimeno ye. Ohayi pumbwa oku kala tayi tekelwa shoka olundji hashi pumbwa ondilo oshoka omeya ngaashingeyi ogeli gena ondilo.